Kw'ishure iwacu baherutse kutugirira neza, aho bariko barubaka aho tuzohora tuvomera amazi, rero hari hamaze igihe har'ikibazo aho twahora tugenda kuvoma amazi mu mwonga, ariko ubu tukaba tugiye kuzohora tuyavomera kw'ishure.

kwishuri wacu baherutse kudusubiriramwo akazu ka sugumwe aho kari kamaze igihe karasambutse ubu rero barakasubiyemwo kasa neza aho abanyeshure biruhutsa kuko ubu hasa neza kare ubwoba bwabatekera bakiyumvira ko bashobora nokwandura ingwara zitandukanye

kw' ishuri iwacu, mu ntumbero kubahiriza wa mugambi umukuru w'igihugu wo guteza amavoka. Natwe twawumvise nka nkama. Aho amavoka yatewe ku bwinshi. Rero tukaba twiteze n'uko bagiye gutangura kuyamura.

Mw'ishuri iwacu hahora ari heza na rirya aho uhaciye ubu udushurwe dututuje. Icongeye kuri ivyo, n'uko baherutse kudushiriraho ikibuga c'umupira w'amaboko, aho ubu abanyeshure baronka umwanya mwiza wo gushobora gukina.

Uyu munsi kw' ishuri iwacu twari turamutse tugira ikarashishi . Aho umwigisha yigisha ikarashishi , ariwe yari yatujanye ku kibuga basanzwe bakinirako umupira w' amaboko . Mu ntumbero yo kugirango tugire imyimenyerezo itandukanye. Rero umwigisha wacu turamukunda kuko iyo atujanye mw' ikarashishi, bituma tugira amagara meza.

Uyu musi kw'ishure, abana bariko barinomkra imitsi, aho bariko barakina umupira w'amaboko, rero vyari biryoshe abanyeshure kw'ari ugusigana abandi bagatukana kubra bariko bakiniranira nabi, reo abanyeshure bari biteze nuko gutangura gukina nyene ko babona bizovamwo mumisi bikaba ibintu vyiza.

Kw' ishure iwacu baheruka kwubaka utuzu twa surwumwe, aho badushizeko ibimenyetso ko ari utw'abahungu gusa. Rero abakobwa baciye babubakira ahandi. Abanyeshure rero barashima, b'abahungu, kubona baritahweho kuko bari bamaze igihe bibagora.

Icuri wacu tumaze igihe dufise ikibazo cutuzo twasugumwe aho twashaje n'imiryango ita cugara iriabanyeshure bamaze mimisi bitwarumba basaba uburongozi ko bobubakira utunditswe twansugumwe dushasha kutuharitwo twa shaje bagora cane mrejha.

Kw'ishure iwacu uno munsi twari mukwi nonora imitsi aho bamwe bariko bararore, abandi bariko bakina umupira w'amaboko, rero vyari biryoshe cane aho tubona yuko umurwi wacu wo kw'ishure uriko iratera ugir 'inkomezi, aho witegurir kuzokina niyindi mirwi yo kuyandi mashure, rero tukaba twipfuza yuko umurwi wacu ryoba mu mashure akomeye mu bakinyi.

Mu ntumbero yo kugira ngo twikomeze, uno musi kw'ishure twariko dukina umupira w'amaboko aho twariko tuwuhererekana kugira ngo tube turabira icuya. Rero ntivyari vyoroshe, aho kubona harimwo abantu bakuze bariko barakina uwo mupira. Twariko turakinana rero n'abigisha bacu, uno musi ho bari batwemereye ko dukinana.

kw’ishur’iwacu tumaze igihe dufise ikibazo, c’utuzu twa sugumwe ko twashaje twasambutse rero ico kibazo tumaze iminsi tugishikirij' uburongozi bw'ishure, kugira ngo buze budufashe bubake utundi tuzu twasugumwe twiza.

Ishuri iwacu abanyeshure bariyamiriza umuntu yaje gukora utuzu twa surwumwe kuko bavuga ko yadukoze nabi cane. Abanyeshure ntibadushima kuko iyo bagiye kudukoresha turabagora. Barasaba rero uburongozi bw' ishure ko botumako uwundi mwubatsi ashobora kwubaka neza utuzu twa surwumwe.

Mwarakoze kutworohereza mukutwubakira utuzu twa sugumwe tubereye ijisho, aho uruhande rwose bivanye nibistina bashize kuruhande rwabo. Abakobwa bafise utuzu twa sugumwe twabo, abahungu bakagira utwabo.

Ishure i wacu muntu mbero y'ukwitegurira urukino rwimirije rw'amaboko uyu musi twariko turakina umupira w'amaboko bashaka gutoramwo abasumvye abandi rero siko turitegura cane, kuko tugiye guhura n'ishure ryo mu ruyigi aho nitbibazako ruzoba ari urukino rubereye ijisho.

Kw'ishure iwacu, baherutse kutuzanira umupira w'amaguru, uzohora udufasha gukina. Si ivyo gusa, bamaze kubikora, baciye batwubakira n'ikibuga neza c'umupira w'amaguru, kugirango kizohore kidufasha. Rero ntiworaba, abanyeshure, akanyamuneza ni kose.

Kw'ishuri wacu baribamaze imisi bategura kubaka ikibuga hac'umupira w'amaboko aho cari ikimaze imisi igitegurwa uburero basa nabagiye kurangiza, kandi boba cane hazoba hatanguwe gukinirwa umupira co kibuga ari abanyeshuri baragishima, kuko kigiye kuba afasha cane kw’inonora imisi.

Kw'ishuri iwacu muntumbero yo kuguma bategekanije isuku ridasanzwe k'ubuzu bwa sugumwe, imiryango yose iba yugaye iriko amagufure, kiretse umuryango umwe baguma buguruye, rero abanyeshure barashima iyo ngingo Kuko haca haguma hari isuku.

Kw'ishuri iwacu, unomunsi hari urukino rw'amaboko, aho haca uwambaye hagati y'umwaka w'icenda n'umwaka w'icumi na rimwe; rero abarorerezi bari benshi cane, aho bamwe bose bari bashigikiye umurwi wabo; rero vyagiye kurangira, ishure ryo mu mwaka w'icenda ryirahiye ishure ryo mu mwaka w'icumi na rimwe.

Muntu mbero y'ukugira ngo isuku ryinshi woishuri rihabe baherutse kuduha ikibanza caho umuntu asha kuva mu kazi kwa si ugumwe ugasha ugendu rwa k'araba baratwubakirarira kantu kukoarabiramwo mukuri abanyeshuri barashima cane, kuko ntiri ishuri ryacu uburongore zibu twitayeho.

Kw'ishure iwacu baheruka gushiraho ikibanza cagutse c'aho abahungu bashobora kwihagarika. Rero abanyeshure barabishimye cane, kuko kare bahora basohoka bagiye gukina, bagahurirayo ari benshi, bakarinda kurindirana; kugira uwagiyeyo aveyo; ubu rero biraborohera cane.

Kwishuri iwacu uburongozi bw'ishure buherutse kutuzanira impuzu zo gukinana. Aho twese twari twambaye izisa iyo tugiye gukina yaba amabutura canke udupira two hejuru. Rero ntiworaba abanyeshure barabishimye cane ko usanga baberewe.

kw’ishuri iwacu baherutse gutegura ikibanza ciza cyo gukarabiramwo aho ari ikibanza gikoze mu buhinga bukomeye cyane n'ahantu heza habereye ijisho iyo wagiye gukarabirayo ntushaka kuhava kuko ubwiza uhasanze

Uno munsi kw'ishuri iwacu mucumba c'ububiko, hari hamaze igihe hari ikibazo c'ibitabo bidakwiye. Abanyeshuri ibitabo bifuza kugira ngo basome bashobora kubironka. Ariko ubu hakaba habonetse ibitabo bishasha kandi vyinshi aho abanyeshuri bagiye kwidagadura mu gusoma.

Umubiko bw'ibitabo kw'ishure iwacu ihamaze imisi hakenye ibitabo ku rwego ruteye ubwoba aho umunyeshuri ahoraza kurondera igitabo co gusoma ntakironke jerubu ibitabo baheretse kwizana ku ginshi aho uwo ariwe uwe si agomba kuza gutora igitabo arakironka.

Ishure ritoya ry'i Nyakiruri hamaze igihe hari umufururizo w'ivyigwa bitandukanye aho hari imyimenyerezo iguma itangwa mu ntumbero yo gutegura ikibazo neza kugirango abanyeshure bazomenye.

kw'ishure ritoyi riri mu kayogoro n'umusi abagiye kuraba umuyobozi w'ishure bwamusanzeho kuko basanze imodoka igiye rero twe twahashitse tubona imodoka iri korarenger igenda rero bakaba batubwiye ku tuzogaruka kumuraba ku ndwi itangura

Kw'ishure ritoya ry'i Nyarunazi, baherutse kutwubakira amashure mashasha, aho bashizemwo n'ikirasi co gukoreramwo inama. Rero, kikaba cagutse cane, kikaba gishobora kwakira abanyeshure bose biga kw'iryo shure. Rero abanyeshure barashima uwo muntu yubatse.

Ishure ritoya ryo mu Kamenge uyu munsi twahaciye bagiye gukina, aho rwari uruyeveri hanze. Abanyeshure bose umwe yakora ivyo agomvye. Bamwe bariko barakina umupira, abandi n'abo bakaba bariko baritambira.

Kw'ishure ritoyi ry'inyakiruri, hari umwana afise ingabire yo kubanga imipira akoresheje amashashi. Aho rero aherutse kubangira umupira abanyeshure, aho iyo basohotse gukina ariwo bakina.

Kwishure ritoya ryingoma abanyeshure bari bribamaze igihe bavugako bagundana mukwicara ariko uyumunsi twahaciye bariko barahongerereza intebe kugira abanyeshure boroherwe mukwicara rero abanyeshure bakaba birubutsa kuko kwicara vyahora bibatera ikibazo

Ko'ishure ritoyi ry'igitega iryo shure bamaze igihe bariko baragwanya ubucafu aho ishure riherutse kugura ubuseke butandukanye kugira ngo bazohore batamwa imyanda bero kuva batanguje ico gikorwa ubo ishure rirasa neza, kuko ata bucafu shobora kubona.

Kw'ishure toy ry'imakakwe wacae abanyeshure bariko barahategura bakaba intebe bari bazegeranije ku ruhande muntu mbere wo kugira ngo bahasukure neza rero iryo shure rikaba ari ishure ryaheruka kubakwa aho risanzwe ari ishure ryiza cane.

Ishure ritoyi ry'iburaza uno munsi hari hagendewe n'abashitsi batandukanye ,bavuye mu burongozi bw'intara ,aho bagiye bafashe ingingo yuko kw' iryo shure hagiye gutegugwa ikibuga c'umupira w'amaguru, na mwanya hagutse kandi abanyeshuri ntibari bafise aho bakinira.

Kw'ishure ritoya ryo mu Kayogoro hari hamaze igihe hari amashuri ashaje none we baherutse kuronka imfashanyo y'ishirahamwe ry'i Buraya, riherutse kubafasha mu kububakira ayandi mashuri meza cane. Rero bariruhutsa bakavuga ko uyu mwaka abanyeshuri bagiye kwiga bagukiwe.

Ishure ritoya ry'imuyaga n'ishure ryubatswe kera cane ahubu ryashaje, rero bakaba bariko bariga ukungene bashobora kuhasubiriza mukwubaka ibirase bishasha vyayandi mashure, rero iryoshure rikaba riramuye incabwenge nyinshi ryaciyeko abanyeshure batandukanye Kandi ubu bamwe n'abategetsi mu gihugu.

Ishure ritoyi ryi nyaza-lac aho hasanzwe higa babana bamahasa ba miburo uno munsi twahuye bavuye kwishure aho bagenda bafatanye abantu rero benshi baratangarira ukwungene amahasa aba akundana abo bana rero bakaba ari ibitangaza natangaza abantu

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kampenge, uyu musi hari haramutse hari urubanza, rw'abanyeshure. Aho abana biga mashuri mato mato bose bari bahakoraniye, kugira ngo biginane. Hari rero utuntu twishi, aho hari utugenegene twishi dushobora kunezera abantu.

Ku ishuri ritowe ryo mu rubirizi baherutse guhubaka ikibuga c'umupira w'amaguru ni muntu mbero yuko abanyeshure boronka baza barimenyerereza na mwanya hari nkino z'amahiganwa zimirije rero abanyeshure baranezerewe cane kuko nabo babona ko bagiye kuiteguririzo nkino neza

Kw'ishure ritoyi ryo mu Mparambo. Twahaciye uyu musi umwigisha waho ariko arategura icigwa agitegurira ku mashini nyabwonko. Ni mu ntumbere yo kugira ngo, aze kwigisha abanyeshure icigwa yamaze gutegura.

Ishure itoyi riri inyanza lake o no musi twasanze miburo bamwirukanye kw'ishure aho twahuriye mu nzira mwibarabara atashe akaba yatubwiyeko no musi hazindutse umukwabu kw'ishure wo kwirukana abanyeshuri batatanga amafaranga y'ishure.

Kw'ishure ritoyi ryo mu kinama no musi abanyeshure binjiye basanze ku kibaho handitswe itangazo gerekana igenekerezo n'isaha aho bazobabwirira manota arangize umwaka rero bakaba go babubatekeye kbibaza bati ega tuzosanga twaramenye canke izogenda guti.

Ryashure ritoya riri ingozi niryo ryahavuye ritorwa mumashure asukuye muntara yose aho iryoshure basanze ribereye ijisho ryubatse neza hariho uduti dutandukanye bagiye batera amashurwe eka akaba arishure ryiza cane

kwishure rito ryo mu kivoga maze imisi haharurwa ikibuga kiri kuri iryo shure mu ntumbero yo kugira ngo hubakwe ayandi mashuri mashasha aho amashuri yari amaze igihe yarashaje bakaba bagomba kuyasubiriza n'ayandi mashasha kugira ngo abanyeshuri biyongere.

Ishure ritoyi ry'i Musongati, ishure ryubatswe neza cane aho abanyeshuri baho ari incabwenge, kuko bafise abigisha babitwararika kandi rikaba rifise n'uburongozi bumeze neza.

Ku ishure ritoye ryi Makakwe haramaze igihe hari ikibazo c'umuyagankuba aho abanyeshure biga bagashitsa mw'joro ariko hakaba hari umwijima mwishi mu ntumbero yuko batagiraho umuyagankuba baka rero barasavye ko bozanaho amatara.

Kw'ishure ryo mu Kivoga hari hamaze igihe hari ibarabara rijayo ribi cane. Ubu rero baheruka gufata ingingo yo kurisubiramwo kuryubaka ubushasha, kuko bibagora cane abanyehsure bariko baraja kw'ishure, eka n'imodoka ziba zihaca.

Ishure ritoyi ryo mu kayogoro riherutse kongegwamw' intebe, ah' abanyeshure bari bamaz' iminsi bafis' ikibazo caho bicara, arik' ico kibazo kikaba catorew' inyishu burundu. Abanyeshure bariruhutsa kuko vyahora bibagora bakabura aho bicara.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Gakome, ejo vya bimashini biharura ibibuga vyiriwe birahaharura mu ntubmero yo kuharinganiza neza kugira bahubake ibibuga bitandukanye. Rero abigisha n'abanyeshure barashima iyo ngingo kuko igiye gufasha abanyeshure kugira ngo baronke aho bigira umupira.

Ishure ritoyi ryo mu Kinama, mu ntumbero yo kugira ng'umutekano w'abana biga kuriryo shure ube wose, baheruka guha uruhusha abavyeyi kuzohora baza gutora abana babo n'abafise ama modoka baca baza gutora abana babo ngo babatahane, muntubero yo kugira ngo ntihagire umwana azimira.

Ko ishure ritoye ryo mu giheta aho umukuru w'igihugu cacu yigiye c'uburundi ishure yigiye ko yari yasavye ko boryubaka ubushasha ari ryo shure rero no musi arabaramutse barishikiriza bakabara ryubatse mu buryo buhambaye ari ishure ribereye ijisho akavuga ko ahantu yigiye ari uko yo na we yofasha kugira ngo iryo shure ribe ishure ry'akarorero.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Rumonge, abanyeshure barasaba ko bobazanira amatara mw'ishure. Kuko iyo imvura ikuvye, haca haba umwijima udasanzwe, ntihasubire kubona neza iyo bicaye mw'ishure. Rero bakabasaba yuko bobashiriraho umuyagankuba, bakabashirira amatara mw'ishure mu ntumbero y'uko bokwiga baguwe neza.

Kwishure ritoya ry'ingoma twahaciye abanyeshure bari mukaruhuko aho bariko barakina bamwe bariko barakina agapira abandi bariko baraganira abandi biyicariye rero iryoshure ryigako abanyeshure benshi .

Kw'ishure ritoyi ry 'inyamutobo twahaciye uyu musi abanyeshure bari mu bibazo aho ngo vyari bimaze indwi vyatanguye, rero uhaciye atagakacira ko abanyeshure hari agacerere kadasanzwe kuko iy'ibibazo bihari nta gwamo wumva.

Kwishure rito ryi bujumbura unomunsi hari haramutse hazakuba umupira wamaboko aho abasifuzi bari bamaze kuhashika muntumbero yo kugenzura ikibuga barabe ingene kimeze ko gikwiye kandi kimeze neza abanyeshure nibo batari bwashike ariko nabo bakaba bari bitezwe kuko umupira wategerezwa kuba kuruyu muhingamo

Kamariza ni akana kiga kw'ishure ritoyi, ry'i Ngozi. Aho aka kana, gakunda kwitambukana konyene, iyo abanyeshure basohotse gukina. Rero abavyeyi bamwe bakagira inama, bakabwira ko kohora kegera abandi bana, bagakinana. Kugira ngo, ntikazobe konyene.

Ishure ritoyi riri ibujumbura ryashoboye gutorwa abana ba banyeshure bakiri bato baciye ubwenge cane aho bariko bararerwa kugira ngo bazokure ari umushinga mwiza mubihe bizoza mu mashure yisumbuye azoba ari abana baciye ubwenge bazoshobora kugirira umumaro igihungu.

Ishure ritoya ryo mu Gitanga uno munsi bari baramutse bagenderwa nabashitsi batandukanye bo muriyo ntara, aho bari baje kuraba iryo shure aho ribereye ijisho akaba ari ishure riherutswe kubakwa vuba mu ntumbero yo gufasha kugirango abanyeshure bahige ari benshi, nishure rero rigiye kugira kumarira umumaro abana benshi.

Ishuri rito ryo mu Kivoga baheruka kububakira ahantu abanyeshuri bashobora gukarabira ariko haraheze igihe kininiya amazi yarakamye bigatuma rero abanyeshuri bafata urugendo runiniya rwo kuja kuvoma amazi rero bakaba bizigiye yuko amazi agiye kugaruka hanyuma bakaruhuka.

Ishure ritoyi ry'i Bwambarangwe, rya shure riherutse kubakwa n'ishirahamwe rya Burayi aho ryabafashije kwubaka ishure ryiza bagashiramwo n'intebe nziza kandi zikwiye. Abanyeshure bamaze igihe kirekire batagira aho bicara neza ngo bisanzure.

Ko'ishure ritoye ryo mu buyenzi ni ishure ryiza cane aho bashizeho ivya ngombwa vy'abana bifuza gukina rero abana yo bahagiye ntobifuza kuvayo niyo amasaha ageze yo gutaha baba batabigomba, kuko basha abagenda bakakinira rero iryo shure rirashimwa bakavuga yuko nayandi mashure yo nrifatirako akarorero.

Uyu munsi twaciye kw'ishure ritoya ry'i Nyakuguma umwaka wa kabiri A wugaye. Rero tubajije batubwiye ko abanyeshure uni munsi bari babashize mu karuhuko kuko ejo bazoba bafise ibibazo.

Ko'ishure ritoye ryo mu akayogoro no musi abantu bose bari bakeneye umuyobozi w'ishure bamusanzeho, kuko ibiro vyiwe vyiriwe no musi vyuguruye umusi wose rero bakanamushima ko ari umuntu akunda akazi, kandi akitwa ararika, kandi yakira neza abantu.

Kw'ishure rito ry'i Kiremba, numusi twahaciye tugiye kuraba umuyobozi w'iryo shure Aho twasanze umuyobozi yamaze kugenda, kandi ntivyari vyoroshe kuko imvura yarikuvye cane, aho twabanje kurindira kugirango tuyugame, rero uwo muyobozi w'ishure yahora akunda kuhaba, muga unomunsi akaba yatubwiye ko yafatiriwe n'amabanga.

Kw'ishure ritoyi ry'inyarunazi ni ishure riheruka guha akazi abakozi kw'ishure. Rero iryo shure rirabereye cane aho baharura utubarabara tw'imigenderanire kuri iryo shure. Rero harabereye kandi ni ishure ribereye ijisho.

Ko ishure ritoyi ry'inyanzarake ni ishure baherutse kubakavuba aho ari ishure bahaye ivya ngombwa vyinshi guhasanga ibitabo biri mu bubiko aho abigisha bahurira mu gutegurira ivyirwa bahabashiriye utumeza basha n' urutebe twiza ntiworaba ni shure rero riteye igomwa.

Ishuri ritoya ry'inyanza baherutse gukora utuzu twasugumwe, ariko bakaba badukoze nabi cane, aho tugaragara nabi ntitumeze neza rero bakaba bamaze iminsi basaba uburongozi ko bobubakira utuzu twasugumwe tumeze neza..

Zi twaciye kw'ishuri a itoye ryo mw'ishanga abanyeshuri basohotse ku ruhuka rero abanyeshuri rwaruruye veri aho bamwe bariko barakina abandi baiko baratera inkuru barindiriye yuko ikiruko gihera, kandi bakabatubwiye ko bimirije ibibazo mu ndwiza, kandi bakaba aratanguye ku vyitegurira.

Kw'ishure rito ryo mu Kivoga, baherutse gushiraho kw'ishure ryaho ibintu bitandukanye vyo gukinirako. Aho bashizeho uruvuma iyo abanyeshure bagomba kuba barakina baca Baja kururwo ruvuma bakaba bararya umunyenga.

Kwishure ritoyi ry' inyamutobo ikimashini kimaze imisi giharura ikibuga mu ntumbero yo kugira ngo bahubake irindi shure kuko haragutse cane hakaba hokwigwa ibirasi vyinshi rero bagiye kuhongera irindi shure risahiriza iryari rihasanzwe.

Umwigisha w'ibiharuro uno musi ntako atari yagize kugira abanyeshure batahura ibiharuro. Rero mugutaha, yagiye abasigiye imyimenyerezo bazokora, ejo bagashika bayimwereka. Uyo mwigisha, abanyeshure baramukunda kuko arabitaho.

Ishure ritoya ry'i Kinyami amashure baherutse kwubaka abereye ijisho ariko bakaba batarayashikiriza. Rero bakaba bagiye kuyashikiriza mur'uku kwezi kw'icenda aho abanyeshure bagiye gutangura amashure ariho bazotangurira. Amashure anezereye kandi meza cane.

Uyu munsi aho twaca kw'ishure ritoyi ry'i Ngoma, twahasanze Kamikazi wa mukobwa wa Habonimana, yamaze gushika kw'ishure, uwo mwana rero n'umwana aciye ubwenge cane aho yama aba uwambere, ariko muri kino gice giheze yari yabaye uwa kabiri, rero akaba yatubwiye ko afise ubu ishaka ryinshi kugira arabe ko yosubirana ca kibanza cambere.

Ni rya shure ubugenduzi bw'akazi buherutse gushima. Naryo si irindi, ni ishure ritoyi ryo mu kuvoga, aho ryubatse neza. Abaryubatse barishizemwo isuku ridasanzwe, aho ibarabara baryubaka neza, aho ibintu vyose bimeze neza.

Kwishure ry' Ingozi baherutse kwubaka ishure rinini cane aho rifise ubushobozi bwo kwakira nk' abanyeshure amajana atanu rero iryo shure ribonetse hageze abanyeshure vyahora bibagora aho bigira.

Rya shure ry'iGatongati niryo bahora bakunda kuvugako ar'ishure ryaramuye abategetsi benshi. Murabo rero ryaramuye haka harimwo numukuru w'igihugu cacu. Iryo shure n'ikimenyetso gikomeye cane mugihugu aho n'umukuru w'igihugu aherutse kugenda kurigendera, kugirango aramutse kandi ashimire abigisha bahigisha.

Kw'ishuri ritoyi r'inyarunazi ngo tuzu twasi ugumwe tumaranya ikibazo imiryango imiryango bashizeko imwe yo ararumutse iyindi na yo ya shaje rero tumaze imisi dusabako wodushira ko iyindi miryango mishasha muntumbero ry'ukugira ngo abagiyeyo abafashe neza.

Ko'ishure etoyi ry'ingozi mu ntumbero y'ukurwanya ubucafu ishure ryose baherutse kurishiramwo agaseke kubo bagenda batamwo imicafu rero, ubu iryo shure isa neza, kuko bariko baragwana kugira ngo ubucafu burandurwane imizi.

Kw'ishure ritoyi ry'i Nyakiruri, muntumbero yo gufasha abigisha kubika ibikoresho vyabo, babazaniye akabati kugira kabafashe gushinguramwo ibintu, rero kuva bakazanye barafise aho babika ingwa, barafise aho babika ibikoresho bakoresha mw'ishure.

Kw'ishure ritoya ry'inyarunazi, baherutse kubazanira umubumbe w'isi, aho uzohora ubafasha kumenya neza aho igihugu cose giherereye co kw'isi. Bari bamaze igihe bababaza, ibibazo bikabagora kwishura. Ariko umubumbe w'isi ugiye kubafasha.

Ishure ritoya ryo mu Gatereni baherutse kuryongeramwo intebe ho hari hamaze igihe kirekire hakenye intebe, rero ubu abanyeshure bariruhutsa kuko kare bicarako bagundana ariko ubu biroroshe abanyeshure bicara ari babiri babiri gusa.

Ishuri ritoyi ry'inyanza rimaze igihe ari ishuri rishaje rero hamaze iminsi ama nana yumuhururizo aho bariko barasaba yuko iryo shuri ryosubirwamwo kuko nayahandi hoho rishobora kurwa ku banyeshuri rero uburongozi bw'ishuri buheruka kwemera ko bugiye kubaka irindi shuri.

Mw'isomero kugira ngo abanyeshure bige batunganiwe, intebe ziherutse kwongerwa kw'ishure ritoya ry'i Nyarunazi, aho abanyeshure bari bamaze imisi biga bagundana. Ariko ubu, bakaba biruhutsa bavuga ko bigiye kugenda neza kuko intebe bazongereje.

Ishure ry'inyanza raka ni ryo riherutse kugomwa mu mashure matomato yose ari mu gihugu, ko ari ryo shure ryubatse neza risharije, kuko bagiye batera uduti twa amashurwe hafi y'ishure iyo shure nigiza cane n'igitangaza iryo shuri rero ikaba ari ryo ryatowe mu mashure ateye igomwe.

Ishure ritoyigihogazi namashure yubatse neza kubuhinga bwa none aho nabanyeshure bahiga babategeka kubabashajije kandi bambaye nibirato barababwiye ko badashaka umwana atagira isuku kuryo shure

Ko ishure iritoye ryo mu gakome abanyeshuri baherutse gutangara babonye umwana yajishe umupira w'amaguru awujishiye mu mubishashe rero, kuko, ubu bamenyereye imipira y'ikizungu babanza gupompa uwo mupira ntibakiwumenyereye ko rero watangajebe eci.

Ishure ritoyi ryo mu Kiryama rimaze igihe rikenye abigisha. Rero ubuyobozi bumaze imisi butangaza ko bukeneye abigisha bogenda gusahiriza kuko abandi bari bahari bagiye mu bigo vyo mu mahanga.

Ishure ritoyi ry'Ibururi. Baherutse kububakira indararambwe c'ikibuga cogukiniramwo umupira w'amaboko, Aho reo abanyeshure Ubu biborohera cane kubijanye nokwitegurira imyimenyerezo yogukina niyo bahura niyindi mirwi biraborohera kuberako ikibuga babaklreye ARI ikibuga ciza.

Kw'ishure ritonyi ryi Nyakuguma, abanyeshuri bamaze imisi bari mumufururizo wibibabazo, rero igihe baba bari mubibazo abanyeshure ntibasamare, bumviriza ninkomezi nyinshi kugira barabe ko ibibazo bobitora, ubu rero bari baramutse bakoran ikibazo co gushushanya, abanyeshure bavuze ko baza kurwana bashiramwo inguvu nyinshi kugira ngo babitore.

Kw'ishure ritoyi ry'i Nyarunazi, amazi amaze igihe yarakamye. Rero birabagora, abantu bose bagiye ku tuzu twa surwumwe, bica bibagora kuronka amazi bakoresha. Nico catumye bavoma amazi bakaza kuhatereka ikibido c'amacupa ashika mirongo itatu kugira ngo kibe kirabafasha.

Kw'ishure ritoyi ry'ikiremba uyumusi umwigisha yakariye cane abanyeshuri ababaza igituma bahejeje kwiga badahanagura ikibaho akaba rero yababwiye yuko ubutaha azobahana asanze ikibaho kitarahanagugwa

Kwishure ritoyi ry'Inyakuguma ,uyumusi abanyeshure bagiriwe amahigwe yo kuronka ibitabo kuko hari haheze igihe kirekire abanyeshure atabitabo bafise mw'ishure. Rero uyumusi uburongozi bw'ishure bukaba bwashoboye kubaronkera ibitabo kandi ivyo bitabo bikazobabera ivyumumaro, kuk'umwe wese afise igitabo ciwe .

Ishure rito ry'i Kiremba, iriherutswe gushirwa mu gihugu cose ko ari ishure ryiza, kandi rigiye kuba ishure ry'akarorero, kuko ariryo bagiye gutoreramwo abanyeshure b'incabwenge gusumvya abandi, kandi akaba ariho bazohora bigira abatowe mu gihugu cose.

Kw'ishure ritoyi ry'i Nyarunazi habonetse umwana w'umunyeshure azi ubuhinga budasanzwe mu kubanga umupira mu masashe. Umupira rero, iyo bawubanze, baraheza bakawutwara bakawukina. Rero uwo mwana abanyeshure bakaba bamushimiye kuko iyo basohotse gukina baronka ico bakina.

Kishuri ritowe ryo mu kirundo baherutse kuringaniza neza ikibuga kizobera ku mupira w'amaguru aho abanyeshuri bazohora bakina bahuye n'ayandi mashure rero ico kibuga n'ikinini ya cane, kandi kiragutse abanyeshuri barashimako bagiye kuronka bazohora bakinira.

Ishure ritoyi ryi Nyanza ,hamaze iminsi abanyeshure basaba ko bobubakira ikibuga cumupira wamaguru, ko iryoshure riragutse cane, rifise ikibuga cagutse cane ariko kidateguye neza abanyeshure baguma babisaba uburongozi bwishure ko bobubakira ikibuga cumupira wamaguru.

Kw'ishure ritoyi ry'i Bubanza baherutse gutanga itegeko ryuko hokubakwa ikibuga c'umupira w'amaguru, ko imbere y'iryo shure hari indarambwe niniya rwose itagira ico bayikoresha, ubu rero biteze ko bagiye kwubaka ico kibuga c'umupira w'amaguru kugira abanyeshure bazohore bahakinira.

Ishure rito ryo mu kivoga, niho ishure riherutse gufat' ingingo zo ryugara kuko ryashaje cane, bakaba batinya rero yuko ryo hava rihenukira ku banyeshure uburero bagiye kurisubiriza n'ishure rishasha.

Ishure ritoyi ry'inyakuguma n'ishure bakoze bubatse ryagutse cane. Iryoshure rero kubera ryari m'umwijima mwinshi bakaba barashizeko ryabati ritanga umuco. Riba ar'ibati warishizeko usanga imbere haboneka neza hakagaragara neza umuco ukaboneka cane.

Rya shure ritoyi ryo mu Kayogoro bubaka neza cane baherutse kurondera umuntu yaryubatse kugira ngo bamuhe agashimwe, kuko basanze ari mu mashure make mato mato ari mu gihugu yubatswe neza, akaba rero agiye kuronswa agashimwe.

Ishure ritoya ryingoma kamikazi yariko arasubiramwo ivyobize umwana asanzwe akunda kuba uwambere mu gice giheze yabaye uwakabiri ubu akabariko ariga kugira ahambaye kugirango ashobore kuba uwambere kandi ivyizere ni vyinshi

Ichure ryisumbuye ryo mu kanyosha aherutse gusanga abasuma barokoye imiryango aho uno musi mwishure ry'umwaka w'icenda u muryango bari baraye bahukuyeko ugishika wabona imbere mwishure ukama wibaza ngo hari abanyeshure kumbe n'uwo murya ango bakuyeko hero bakabagiye gusubiza kuu wundi.

Ishure ryisumbuye riri mu Rumonge. Iryo shure rikaba ryegeranye n' ibarabara rya kaburimbo. Abanyeshure bamwe twabajije batubwiye ko bafise ubwoba kuko hamwe hagize imodoka yogira isanganya yoca irwa kwayo mashuri.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rumonge, uyu munsi twahaciye abanyeshure bamwe bicaye kuko wari umunsi wo kubwirwa amanota rero bakaba bari barindiriye ko babahamagara kugira ngo baze kwumviriza amanota ingene yagenze, rero ubwoba bwari bwinshi kuko bamwe biyumvira bati: 'Mbega twaramenye canke duhava dusanga twarayobewe?"

Kw'ishure ryisumbuye ry'Inyanzarake, uyu munsi twahaciye umuryango bamaze kuwugurura w'ishure ryo muw'icumi na rimwe, ariko akaba ata munyeshure n'umwe yari bwahashike. Rero umuyobozi w'ishure amaze imisi abaca amahani ko uguceregwa agiye gutangura kubahana cane, aho abanyeshure bimonogoje mu guceregwa.

Ishure ryisumbuye ry'i Muyinga ,n'ishure ryiza cane, aho abanyeshuri bahigira usanga barangwa n'isuku ridasanzwe, kandi ubuyobozi bwaho bumeze na neza, buritwararika ubuzima bw'abanyeshuri.

Ishure ryisumbuye ry'i Nyabiraba. Uno musi twa haciye abanyeshure basohotse, ariko barindiriye aho bafungura. Aho hari agasoko kari iruhande yabo, bafitse ahantu batekera. Bakaba re bari barindiriye ko bahisha kugira ngo babafungurire.

Kw'ishure ryisumbuye ry'inyarunazi hasanzwe hari igiti c'inganza marumbi, kandi ico giti ngo kimaze imyaka myinshi cane, aho nayo mashure bayubaka ico giti kihari, rero abantu bose baraza kugitangarira kuko kiri mubiti bike bisigaye vyo mugihugu bisigaye bitaracibwa.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga uyu musi twahaciye umwigisha Kamikazi yamaze kuhashika. Aho ariko arabategura ababwira ko akeneye ko bose bokwitegura neza kugira ngo ca kibazo ca reta gitanga uburenganzira bwo kuja muri Kaminuza, ko akeneye ko bose bogitora.

Ishure ryisumbuye ryo murutana uyumusi twahaciye hari abanyeshure bariko baritegura kuja mwikarashishi rero hakaba hariko harategurwa ihiganwa ryokwiruka hakaba hari abanyeshure rero kwiryoshure batowe bazoza guhiganwa kurwego rwigihugu

Kw'ishure ryisumbuye ry'ingozi ni ryo r iherutse kuba ishure ry'akarorero mu mashure yose yo mu burundi iyo shure rero ikaba ryubatse mu buryo butangaje ahar ishure ribere y'ijisho ishure rizokwigamwo abanyishure benshi cane.

Ishure ryisumbuye inyanzalac uyumunsi twahaciye nahimana yamaze gushika kwishure kuko ariko aritegurira cakibazo gitanga uburenganzira bwokuja muri kaminuza rero amaze iminsi iyo yirirwa kwishure kuko yatubwiyeko uyumwaka ashaka kubona yamenye

Ishure ryisumbuye ry'igitega niryo ryatowe mumashure mugihugu cose kwariryoshure ribereye ijisho; aho risanzwe rigizwe n'amagorofa abiri. Rero iryoshure ngonicitegererezo gikomeye.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imuyinga uyumusi twahaciye abanyeshure bamaze gutaha ariko Kanyange akaba yari yagarutse mumyimenyerezo kugirango yitegurire neza cakibazo kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza.

Kw'ishure ryisumbuye riri mu nyakabigaryo murisanzwe rirongoye n'ikigo c'ababikira bene tereza uyumunsi twahaciye bariko baritegurira kwakira abandi banyeshuri bashasha kuko amashure agiye gutangura.

Kw'ishure ry'i Ngozi, uyu musi Nahimana yariko ataha n'amaguru. Aho yagize gutya, mwigisha w'ibiharuro amwigisha akamucako n'imodoka. Agaca ahagarara kugira ngo amwunguruze. Uno musi rero, akaba yagiye aranehera muri iyo modoka, y'umwigisha wiwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mungagara twahaciye har'abanyeshure babiri bari bavuye kuraba amanota. Aho bazanye urutonde gw'abanyeshure bamenye cakibazo ca reta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Abanyeshure bakaba batubwiye yuko basanze hatoye icokibazo abantu bakeya.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu rumonge, n'ishure riherutse korohreza abanyeshure, aho riheruka kuzana ama modoka maniniya azohora atahana abanyeshure akongera akabazana kw'ishure, rero iyo ngingo abanyeshure bakaba bayinezerewe.

Kw'ishure ryisumbuye ry'inyakiruri uyumusi twahaciye bariko barategura ikibuga, kugirango bahashire ikibuga c'umupira w'amaboko, aho hari hagutse cane ariko akaba atakibuga cari kihari ,rero abanyeshure bakaba umunezero ubasya kuko bagiye gutangura gukina agapira.

Ishuri ryisumbuye riri mu kibenga. Uyu munsi umwigisha waho yigisha ibiharuro, yazindutse ahaza uko bigomba kwigisha abanyeshure asanzwe yigisha w'umwaka w'icumi na gatatu, kugira ngo bitegure neza ca kibazo cya leta bazose bagitore atawusigaye.

Itumbuye ryo murumonge nishure yubatse ahantu barikikije ibiti vyinshi aho hari ibiti vy'inyuma y'ishure kaba n'ibiti vy'imbere iryo shuri yo ishurure rikaba rishajije ta sa neza rikaba rifise ikibuga kinini ya cane.

Ishure ryisumbuye yo mu Ngagara. Uno munsi twahaciye kubera ari k'umunsi wa gatandatu, abanyeshuri baba bahawe akanya ko kugira isuku yo kumesura impuzu, niko twasanze bariko baramesura abandi banikira impuzu.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu Rumonge. Iryo shure ryubakiye ahantu heza kuko biri ruhande y'ibarabara rya kaburimbo. Abanyeshuri iyo baja kw'ishure ntibagora kuko imodoka zibatura iruhande y'ishure rero iryo shure ritangwa kw'akarorero mashure yubatswe ahantu heza.

Ishure ryisumbuye rya kanyosha riri muri ya mashure yubakwa n'ibigo vy'abapatiri aho rero ari amashure usanga ari ko indero kandi aramura abanyeshuri bicabwenge ayo mashuri rero ni ibyitegererezo ahari mu gihugu cose.

Kwishure ryisumbuye ryigitega ishure rimwe ryigako umukuru wigihugu cacu iryo shure rero rirakunzwe mwakino gihe kuko baherutse kurisubiramw neza abantu benshi bakaza kuriraba kugira ngo bamenye iyo umukuru yigihugu cacu yigiye

Kwishure ryisumbuye ryi muyinga uyumusi hari hategekanijwe inama yabigisha iza guhuza uburongozi bwiryoshure kugira ngo rero barabire hamwe ukungene iryoshure ryotera imbere muntumbero yukugirango abanyeshure ubumenyi bugume bwiyongera

Ishure ry'isumbuye ryo Kumushasha riherutswe gutorwa mumashure yo muntara ya Gitega, rimeze neza gusumb'ayandi. Iryo shure ryigisha abanyeshure batandukanye Kandi habarizwa incambwenge zitandukanye. Rero abanyeshure n'abigisha bose barashimwa kuko abigisha bigisha kwiryo shure bitanga cane kugirango abanyeshure bamenye.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Kirundo twahaciye umwarimu wabo yamaze gushika mwishuri ariko abigisha icigwa cuno munsi, aho bari baramutse biga icigwa cimenyesha ntara, rero uwomwigisha baramukunda cane kuko yigisha neza abanyeshure kandi akabaganiriza neza.

Kwishure ryisumbuye ryimuramvya nishure rishaje cane kuko ni ishure rimwe ryigiweko umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore iryo shuri rero rifatwa nkikimenyetso gikomeye cane mumashure ari iburundi rero baheruka gusaba bahubake irindi shure kugirango iryo shure rigume risigara nkikimenyetso

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Kiremba haherutse kuboneka ubufasha bwo kwubaka iyindi shure. rero ishure ririko ryubakwa kandi ryanarangiye. Iryo rigiye kwigako abanyeshure batandukanye bazoba bavuye mu ntara zitandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ruziba, uyu munsi twahaciye mu mwaka w'icumi na kabiri, bahashize itangazo ry'ukungene ibibazo bizogenda. Aho bari bashizeho amagenekerezo, y'ukungene ibibazo bazoza barabikora. Ukungene bazokora ikibazo kimwe, mu nyuma bagakora ikindi. N'iminsi bazoba badakora ibibazo bari mu buruhuko bategura ibindi bibazo.

Ishure ryi ngozi, abanyeshure biga mu mwaka wisumbuye mu mwaka wa cumi na gatatu, bamaze igihe biga n'ishaka rikomeye cane ko bariko barategura ca kibazo kibaha uburenganzira bwo muri kuja muri kaminuza, rero baguma bitegura, imyiteguro idasanzwe kugira bazogitore.

Ishure ryisumbuye ry'Ingozi niryo riherutse gutorwa mumashure meza mugihugu cose; aho rigiye kwigako abanyeshure batowe mugihugu cose nk'incabwenge. Akaba aribo bagiye kurungikwa kur'iryoshure bakaza kuryigako.

Ishure ryisumbuye ryo murutana harishirahamwe rya burayi ryabagira neza riherutse kubaha intererano ryimashine nyabwonko abanyeshure bariruhutsa eka nabarezi bariruhutsa ikitavuzwe nuburongozi bwiryo shure uko usanzwe bwarashimye iyo ngabire cane aho igiye gusabiriza ubumenyi bwabanyeshure

Ishure ryisumbuye ry’imyuga ry’igitega nomusi ryari riramutse rigimbaza imyaka cumi riheze iryo shure ritanguye, abanyeshure bari banezerewe cane kuko bamaze kuvamwo abanyeshure b’ubumaro benshi kuko bafise n’ivyo bamaze kurangura mu gihugu kandi biteye igomwe.

Ishure yisumbuye ryo mu rusengo baryubatse mu biti vyinshi cane rero iyo shure ra hantu arakayaga, kubera ivyo biti nobanyeshuri barahashima, kuko ni yo basohotse gukina bararonka kuwikingakazuba mu gihe zuba rimen’imbw’agahanga.

Kwishure ryisumbuye ryo mukayanza uno musi hazindutse umukwabu wo kwirukana abanyeshure bo kwishure bataratanga amafaranga yishure aho rero bazindutse babirukana bakababwira ngo abavyeyi ngo nibabahe amafaranga yishure uburero bazindutse benshi bataha munzira rwari uruja nuruza rwabanyeshure

Ukwishure ryisumbuye ry'ingozi abanyeshure bamaze imisi bari mu gihe c'ibibazo aho rero uyu musi bari abaramutse bakora ikibazo c'ibiharuro umwugisha wabo akaba yarahagaze imbere adakubitan'urugohe, ariko ararabako ta munyeshure yohavarabakwa mugenzi we.

Ishure ryisumbuye ry'i Mureke ryubatse ahantu hatameze neza na gatoyi, kuko ryubatse ku misozi kandi iyo misozi ntibahateguye neza. Rero iminsi yose iyo imvura iguye abanyeshure bagira ubwoba ko amazu ashobora kubasidukirako. Bagasaba y'uko bohakora neza mu ntumbero y'uko botekana imirima.

Ishure ryisumbuye ryimagayo m'ishure ryiza cane nuryubatsan ye biti, kandi vya kera ero kuryo shure gatutko bari kose, kandi abanyeshuri barahakunda ko kuaharakaryaga kenshi igihe cose na ho ba kizuba cinshi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muyinga, uno musi twahaciye ishure ryo mu mwaka w'icumi na kabiri ari ryo ryacaguwe ko rizokorerwako ibibazo bitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Rero iryo shure, bari bamaze kuhategura neza, intebe bazishizemwo ari nyishi mu ntumbero yo kugira ngo ikibazo kizogende neza.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Muyaga, riri mu mashure yubatswe kera kandi ariko arasaza. Nico gituma mu nama iheruka, aho umukuru w'igihugu yari yahagendeye, uburongozi bw'iryo shure bwamusagasagiye bumusaba ko yobaronsa izindi nyubako nshasha. Kandi akaba yagiye avyemeye.

Kwishure ryingozi bamaze igihe bariko barubaka irindi shure yigorofa aho ishure ryari rihasanzwe ryari rikiri rito kandi ryigamwo abanyeshure bakeya ubu bagiye kwizigira ko bagiye kuronka abanyeshure benshi ko isomero riko rirubaka ari rinini cane

Kw’ishure ryisumbuye ry'umuramvya, kubera hasanzwe ikibuga cagutse cane ni yo bashize ibendera, kandi n'abanyeshuri bahiga basanzwe ari benshi cane kugira ngo iyo hageze kuduza ibendera abanyeshuri bashoye kuronka aho bahagarara amashure yose akwiye, hero ico kibuga kikaba ari ikinini kikaba gishobora gufashaho banyeshuri kuhatonda neza.

Ishure ry'isumbuye gikiremba uyu munsi bari baza gusuzuma i mashini nya bonko batanze ko zikora neza. Rero abanyeshuri nibo bari bari barindiriye abo bantu baza usuzuma ko zikomeye. Abanyeshuri rero barashima saba y'uko bona bongera n'izindi ko byo babahaye ari nkeyi.

Uyumusi kw'ishure ryisumbuye ry'igitega kumushasha, hari haramutse hakoran'inama rukokoma yahuza Abavyeyi abarimu n'abanyeshure, hamwe n'uburongozi bw'iryo shure, ni muntumbero zukugirago barabe ingene iryo shure ryokomeza guter'imbere ,rigakomeza kuramura abanyeshure benshi.

I Gitega aho basanzwe bigisha ubwubatsi, uno munsi bariko barabigisha ingene bashushanya, ukuntu bubaka inzu. Rero abanyeshuri bose bashengereye bariko barabiraba, umwigisha ariko arabibigisha. Aho kugira ngo wubake inzu ubanza kwerekana igicapo. Ico gicapo rero akaba yarico arabigisha, ingene bagicapa.

Ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha ni yo shure ryirukirwa n'abanyeshuri benshi kukko iryo shure rimenyesha abana benshi rero basanzwe barikunda, kandi abavyeyi bose bararizi ni co gituma ari ishure abantu basanzwe babangukira igihe c'amashuri ati hanguye abavyeyi bose babifuza ko abana babo ariho bokwigira.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ruyigi, ni ryo abantu bamaze iminsi baja kuraba, kuko ari ishure ryize ko wamunonotsi rurangiranwa Niyonsab. Aho abanyeshure bashima ubutwari bw'iwe kuva aciga kwir'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Ngozi, imbere y'iryo shure, hari ikibuga kininiya cagutse, ariko nta kibuga c'umupira w'amaguru kihari, ni muri iyo ntumbero ubuyobozi bw'ishure bwiyumviriye kuhashira ikibuga c'umupira w'amaguru, mukorohereza abanyeshure biga kuri iryo shure.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Ngozi amasaha yo gutaha aba hari isaha zitandatu n'igice rero, uyu munsi twahaciye izo saha zageze abanyeshuri bariko barataha rero tubaganirije batubwiye ko basohoka inzara yamaze kubacako rero arivyo bituma mu kugenda bagenda bihuta.

Ishure ryisumbuye ryo mu ruyigi abanyeshure bamazimisi batera akamo ubuyobozi bwiryoshure ko bwobahindurira intebe zomwishure kozashaje bazicarako zikavunagurika rero bakagira ubwoba ko umunsi umwe zizobavuna rero bakaba basavye ubuyobozi bwishure ko bozibahindurira mumaguru masha

Buno musi w'ishure ryisumbuye ryo mu rutovu abanyeshure bari barosa akaruhuko uko ugenda gutembera hanze aho bamwe baba hafi bashobora kuja mu mihana yabo abandi na bo akagenda ukinezereza rero ku mugoroba twahashitse umurongozi ajijwe iwe indero yamaze gushika kw'ishure kugira ngo ahamagare abamaze gushika.

Ryashure ryisumbuye ry'iNGOzi, rimwe riheruka gutorwa mumashure meza, ari mugihugu ,niryo riheruka gutorwa ,kugirango rizohore ryigako abanyeshure bincabwenge gusumba abandi mugihugu cose. Rero iryo shure ni ryiza ,kandi abavyeyi bararikunda ,eka n'abana baryigako bararishimagiza.

Ishure ry isumbuye ryi nyarunazi, niho hatow' umwaka w' agatatu ko hazokoregw' inam' igiye guhuz' uburongozi bw' ishure, n' abanyeshure hamwe n' abavyeyi babo, iyo nama rer' ikab' imaz' igih' itegugwa kandi tukaba twizeye ko bizogenda neza

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rusengo, uwu musi umwarimu abigisha yaracinjira, aho yabanje kubwira abanyeshuri ko, uno munsi agomba kubaha ikibazo. Kandi yari yaragiteguje. Ariko yari yarabwiye abanyeshuri yuko, bokwama bitegura, kuko ikibazo atazobateguza.

Rya shure ryo mu Kirundo riherutse gutogwa nk' ishure ry' akarorero niryo shure unomunsi bari bagiye kugendera abarongozi bo mu ntara kugira ngo bahe agashimwe umuntu yahubatse kwiryo shure yaryubatse neza aho hateye ibiti vyiza

Ko ishure ry'inyanzarake ntebe zo kwishure zisane zidakwiye rero bamaze imisi basaba kwongerezzo ntebe kugira ngo ahabonekemwo intebe nyinshi, kuko abanyeshuri bamwe bataronka aho bicara rero uburongozi buamaze imisi bwa bemereeko ngekubazanira izindi ntebe.

Ishure ryisumbuye ry'ikiremba baherutse gutanga Ingabire y'amamashine ,aho batanze menshi cane kandi meza ,ubu rero abanyeshure bakaba batanguye imyimenyerezo yokwi gusona kandi bikaba biboroheye kuko imashine babahaye zikiri nshasha kandi nziza.

Kwishure ryisumbuye ry' imuramvya kubera abubatse urukuta gw' inzu bagwubatse nabi ruherutse guhenuka rero bakaba batumyeko uwarahagarariye iryo nyubakwa ryayo mashure ko yokwitaba kugira ngo y'isigure uko bahubatse.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rumonge, uno munsi umwigisha yazindutse kare, aho yarazindutse gutanga ikibazo c'ibiharuro. Abanyeshure nabonyene baribazindutse kare kwitegurira ico kibazo kugirango barabe ko bashobora kugitora, na mwanya arikibazo, kiri mu gice kirangiza umwaka.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Musongati, baherutse kuhashira akazu kubatse mu mabati, kazohora gafasha mu gucuruza ibintu, abanyeshure bashobora gufungura. Rero ako kazu kuva kaje, uwu munsi kari kugaye, kuko ngo bataratangura gushiramwo ibintu, kugira ngo batangure gukora. Kaje hageze rero kuko, hari igihe abanyeshure batangura gusonza, bakifuza kuba barisamye.

Rya shure ryo mu rutovu baherutse gusubiramwo niryo shure ryizemwo umukuru w'igihugu batista bagaza, rero rikaba riherutse gusubirwamwo mu ntumbero yuko ryigishije umukuru w'igihugu kandi yagize ubumaro bwinshi cane mu gihugu.

Ishure ryisumbuye y'inyarunazi umwiginsha waho yasize yimuriye ibintu kibaho ivyo biri we bariga kugira ngo abanyeshure baze gushika bandika bimurira mu makaye rero akaba yababwiye kub bobinyarutsa ko hazira zagushabakora ibindibitibikira.

Rirya shure ryisumbuye ryitiririwe mutima mweranda niho abanyeshure cumi bose baherutse gutorwa babaye abambere mu gihugu .iryo shure rimenyerewe ,ishure ziri mu mashure make amenyesha cane abanyeshure lero rikaba rigiye guhabwa agashimwe.

Mw'ishure ryisumbuye ry'i Muramvya bamaze igihe bari mu bibazo. Kubera ari ibibazo bimara umwaka, aho abanyeshure baba bihata kugira ngo barabe ko bomenya. Uno musi twahaciye abanyeshure bahashitse kera, twahaciye hakiri mu gitondo ca kare.

Kwishure ryomurusengo abanyeshure bomumwaka wicumi nagatatu bariko bitegurira gukora cakibazo kibaha uburenganzira bwokuja muri kaminuza rero umwigisha wabo wicongereza yariyagarutse kwishure kugira ngobasubire babandanye iyindi myimenyerezo muntumbero yuko ikibazo bogitora

Ishure ry'i Ngozi, ryamaze igihe kirekire, hari ibendera ry'igihugu rishaje. Rero abantu benshi, baguma bibaza impamvu iryo bendera rikihari ntibayitore. Ariko rero ubu, uburongozi bw'ishure buherutse kuzana ibendera rishasha, aho ubu utoraba, habereye ijisho.

Kw'ishure rikuru ry'i Musongati baherutse kubaha ingabire z'amashini z'inyabwonko, aho bigiye kuborohera abanyeshuri bari basanzwe biga mugisata c'ubuhinga, rero abanyeshuri vyarabanezeye cane, reka n'ubuyobozi bwavyakiriye neza.

Kwishure ryisumbuye y'ingozi unomunsi bari bamanitse amanota y'abanyeshure bashoboye kumenya ca kibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza aho rero twagendayo twasanze umurongozi ajejwe ivyigwa yagiye kuraba umuyobozi w'ishure kugira ngo babe baravugana uko vyagenze.

Ishure ritoyi ryo mu Kinindo twari tumaze imisi tugendewe n'abashitsi harimwo abazungukazi batatu, bakaba ari bamwe bari baduterereye mu kutwubakira rya shure ryiza abantu bamaze imisi bikugura. Rero batubereye ab'umumaro, kanatsinda batuzaniye ibintu vy'umumaro.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Kirinzi, uno munsi twahaciye imiryango yose yuguruye uretse umuryango w'umwaka w'icumi na rimwe, aho umwigisha ngo yari yabasibije, ku mpamvu zuko uno munsi atahabaye yagiye kurindi rubanza, akaba rero yababwiye ngo basibe ko ejo azoca azinduka kubaha ikibazo.

Kuri kaminuza y'ingozi uyumunsi hari hasanzwe hategekanijwe inama, Aho isaha icenda z'umuhingo ariho iyo nama yategerezwa gutangura, rero twahaciye iyo nama igiye gutangura, bakaba bagiye kuyaga kubitandukanye bijanye n'ukungene iryoshure ryakaminuza ryoguma ritera imbere.

Muri kaminuza yi Ngozi, abanyeshuri bamaze iminsi bitegurira ibibazo aho bariko barafashanya, mu kugirango bigishanye ivyo abandi batumva abandi babibasigurire abandi, rero bakaba biteguye cane kandi bakaba bizeye ko ivyo bibazo bazobitora.

Kuri kaminuza y'i Ngozi, uyu munsi Miburu niwe yahavuye atsindira rya higanwa bari bamazemwo igihe ryo gushushanya, akaba yaciye agirigwa amahigwe yo kuzoza kubandanyiriza kwiga hanze mu ntumbero yo kugira ngo anonosore neza uwo mwuga, akaba rero abantu bose bamutangarira kuko ashobora kugushushanya uko uri.

Kaminuza y'ingozo uno musi hari inama aho umwigisha mu kubigisha abanje kubakoresha inama hariho rero abari baje baje kunganira iyo nama kugira ngo basezerane neza n'abanyeshure ku vyo ikiranga misi gishasha kiriko kirategurwa muntumbero yokugira ngo bacumvikaneko.

Muri kaminuza yo mu Burundi, hari umunyeshure yacaguwe mubanyeshure bazi gushushanya cane gusumvya abandi ,aho yemerewe uburengazira bwo kuzoja kwiga hanze muntumbero yo kunonosora neza ukwo gushushanya, uwo munyeshure abanta bose bakaba bamutangarira ko ashobora kwitegereza umuntu akamushushanya ukwo ameze.

Uno musi abanyeshure bo mur kaminuza yingozi bari baramutse biga ivyirwa bakoresha imashine nyabwonko bose rero bakaba bariko barakwirikirana abigisha babo bariko bakoresha izo mashini rero abanyeshure bo kuriryo shure barashima cane kuko baba baciye ubwenge kuko bose bakoresha imashine nyabwonko bazihawe nishirahamwe ryabagira neza

Kuri kaminuza yimwaro baherutse kuronka ingabire yamashure mashasha bahawe numwami wo mubwongereza aho yabubakishirije amashure meza cane utoraba abanyeshure rero baranezerewe eka nabavyeyi baranezerewe uwutashize inyuma uburongozi bwiryo shure

Ishure kaminuza y'i Muyinga, abanyeshure baherutse kuronswa imashini nyabwonko. Aho umunyeshure wese ubu afise iyiwe. Rero bikaba bigiye kubafasha mu bumenyi ko kare bahora batizanya zibiri, ugasanga nizo zikoresha abantu nka batatu.

Ya nama yahuza abarezi abanyeshuri hamwe n'uburongozi nkiyo kaminuza y'ingozi no musi yariramutse ikorana aho iyo nama bariko bigira hamwe ibintu bitandukanye yuko ungene iryo shure yotera imbere rero bakaba bavuganye ibintu bitandukanye, kandi bakabae izeye ko iyo kaminuza igiye kuba iyo akarorero.

Kuri kaminuza y'i Muyinga, uyu musi abanyeshure bari batanguye ibibibazo. Aho umwigisha wabo yari ahagaze imbere atinyiganyiza mu ntumbero yo gukwirikirana abo banyeshure bariko barakora ikibazo kugirango ntihagire umuca mu ryahumye. Rero ivyo bibazo ntibiba vyoroshe kuko abanyeshure baba bamaze igihe babitegura.

Kaminuza y'i Ngozi uno musi twahaciyeho abanyeshure bariko barasudira ivyuma, aho mu ntumbero yo kwikingira mu maso kugira ngo amaso yabo ntamererwe nabi bari bambaye ibintu bibacungera bibakingira mu maso, rero iryo shure rikaba rikora ibintu bihambaye kandi rikaba rishimwa.

Kaminuza yo mu Rutana, iri muma kaminuza aherutse kwubakwa habonetse ingabire y'i burayi aho baheruka kubakirwa amashure meza cane, amashure arimwo intebe zibereye, ayo mashure ni meza cane, nta muntu numwe atayipfuza iyo ayabonye.

Kuri kaminuza y'i Bujumbura uno munsi bari biteze inama yari igiye gutangura hagati y'ubwo burongozi bw'iyo kaminuza n'abanyeshure. Aho rero bari kubaraza baciketse ko abashitsi bagirisha iyo nama bashika. Iyo nama rero iza kuba iy'umumaro kuko baza kwigira hamwe ingene iyo kaminuza yobandanya itera imbere.

Kuri kaminuza y'i Muyaga, ni kaminuza ibereye ijisho, aho bagiye batera ibiti bitandukanye. Ni ishure rigizwe n'ibiti mu mpande zose, aho basharije n'utundi duti duto baza barakatakata kugira tugumane ubwiza. Iryo shure ribereye igomwe. Ni kaminuza y'ukurata.

Uyu musi, umurongozi wa kaminuza y'Ngozi ,yarariko arabwira ikiranga misi abanyeshure n'abarezi bari bakoraniye ngaho, bakaba bariko baravugana ingene umwaka ugiye kugenda. Rero bakaba babiciye irya n'ino kandi babihirijeko.

Kuri kaminuza y'ingozi unomusi hari hasanzwe hari inama ihuza abanyeshure n'uburongozi bw'ishure, aho bariko barigira hamwe ivyotuma iryo shure kaminuza ritera imbere ,rero uwaserukiye abandi mubanyeshure, niwe yafashe ijambo aho yavuze kw'izina ry'abanyeshure bose.

Ishure kaminuza ryimarambo uno musi abanyeshure bari basanzwe bose bariko bariga gusona aho abo banyeshure bariko basona neza kandi baka bagiye kubizera bakabaha ibintu bitandukanye nkogusona impuzu nkizo kurwego rwigihugu

Kuri kaminuza y'ingozi uyu musi ku mugoroba w'ijoro abanyeshure bagiye kwitura umuyobozi uwoiyo kaminuza aho yari yakoze gushika mw'ijoro ngo amatarare eyo ari nze yaka kubwa k umwijimu ari wamaze kuza ari hakiri, ariko arakora icore n'ico mukundira, kuko aho umugombeye hose uramutora.

Mu kaminuza y'uburundi uyu musi hari hasanzwe hakoraniye inama y'abanyeshure biga muri yo kaminuza aho bari bitavye inama yanyakubahwa umukuru w'igihugu rero bose muntu mbero y'ukwuza bazwi ko ari abanyeshure bari bambaye udupira dusa twerade rere bari baberewe cane bicaye mu ntebe zitukura.

Kuri kaminuza y'i Kiremba, niho abanyeshure bari bakirangiza inama bari bafitaniye n'ubuyobozi. Iyo nama ikaba yariko iraca hirya no hino ibijanye n'ukungene iyo kaminuza yoter'imbere, aho bifuza ko akanovera n'ubwenge budasanzwe ari bwo bworanga abanyeshuri basohoka iyo kaminuza.

Ya kaminuza yigisha ivyo gukinjika unomunsi yariramutse itwara abanyeshure bari batekeye gutegura imfungugwa, rero abo banyeshure bakaba bateguye imfungugwa neza abantu bazifunguye bakaba bazishimye.

Kuri kaminuza y'ibujumbura, uyu munsi bari basanzwe bateguye umunsi mukuru w'abanyeshure, aho bari batorokanije ivyuma ntangwa umuziki rero bari bashizeho za migiseri zifasha kuduza amajwi, rero urwo rubanza rwari bitezwe cane aho umuziki bari biteze warirya nawe.

Kuri kaminuza y'uburundi uno musi bari basanzwe bakire abashitsi badasanzwe bavuye mubushikirangaji bw'indero aho bari baje kubagendera kugira ngo basuzume ivyuma babahaye uko bikora bakaba basanze ivyo vyuma bibabereye ivy'umumaro cane kuko hari ivyo vyahora bibagora gutunganya ariko bakaba basanze ubu bashobora kubitunganya.

Kuri kaminuza y'i Ngozi uyu musi bariko bariga bifashishije ya mashini nyabwonko hamwe na porojegiteri aho yabafashije cane kuko iba ikoresha ibintu bikaboneka, rero umwigisha wabo nawe nyene arashima avuga ko iyo ngabire igiye kubabera iy'umumaro.